Tinino leellishshannohu misile mitticho mayi beetto ga'labbo agarsiisssannota woyiimmi qodhaasincho ikkitanna sidaamu poolisitte coyyidhara mulisera mayiike shiqqi assine hee'noonnita hattee leellishshanno misileeti

Tini misileno leellishshannohu mayi beetto qodhitannoha lowo geeshsha biifinoha mitto seedanna mitto harancho woyiimmi bullanna waajjo ikkinoha caamma leellishshanno yaate woronsaannino sase geeshsha amadeyooha ikkanno yaate

Kuri sidaamu budu geerraati. sidaamu budu geerraati yinannirino sidaamunnita fichee cambalaallete ayyaana ayirrisate gamba yitino mannootaati. Wonqonna amaxxote woyi urdete yinannita amaxxitino.

Tini misileno leellishshahu mitticho meyaa beetto sidaamunniha bude ayiirrisate uddidhinoho. hakkonne malaate leellishshayi insa uddidhinoti meyaa beettooti.

Tini misileno leellishannohu ortodokisete amma'naano woyi ortodokissete amma'no harunsaano ikkitino mannooti taawoota ajawino, taawoota geegiisanni noo manna leellishanno.

kunino haqqicho seeda haqqichonna biifinoha iimi gordo leellishshanno hakkuri aanano woyihakkuri ledono xaadisanni ganba yee kaeentinni korreeentete shiwono kawanna kawa higge sa'inoti leellishanno.

Tini misileno leellishshannohu mini giddo horonsi'nanni uduunnicho ikkinoha hakkori giddono buna udu'linanniha zananzanaho yinanniha hakkonne leellishshanno misileeti yaate.

tini misileno rooru manni ortodokisete amma'no harunsitanno mannata ikkitanna giddonsano babaxino manni nooha daayye bansa yinanni hintsi nooha oollaa gawureeli ollaa ikkanno yaate.

Tini misile leellishshannohu meyaa beetto gitaare amadinota leellishshanno yaate. iseno faarssidhara qixaabbanni nootanna kiboordee woyinim gitaare godo'late qixxaabbanni noota leellishshanno misileeti.

Kuri babbaxxitino haqqubba ikkitanna woyiimi babbaxxiteyo minnano giddo heedhe leeltanna gaxaraame woyiimmi baadiyyete ollaa lawara dandaanno

Tini misileno leelishshannohu afantannohu hawaasi quchumi giddoonni ikkatanna shaahshamannete widiidinni woyim xuquri waaho afantannota eote afantannota ikkanna shaafeeta woyim xilte ikkannoha hakkonne leellishshsaanno misleete yaate.

Kurino woraqatu aana borreessinoonni borro ikkitanna loosoho iillinanni diro qaaqquulle dirinsa iilikkinni rosiisira digaraho yitanno hedubbano gamba asse amadinoha ikkanno yaate.

Tini misilenkeno leellishshannohu lame woshicho ikkitanna gibbe woyi barre fante ka'eentinni mittichu manchi woyi mittichu qaaqqi mitore intayire hansayi ikkanna mittu adhayi dodanni nooha mittu ofolle nooha leellishshanno misileeti yaati.

Tini koriderete limaate loonsoonni doogooti. Olliiseno membola ikkanna mikita kaaffera albiidonna mikita kaaffeeti.

Kuni amadinohu maxaafa ikkanna insa aana kuni matsaafi aanasi borreessamimohu qaallate tiro qe yinannita echi yinannita cefi yinannitanna ofoo, qoonqo, qaale, handaara, fooliishsho yaannoha leellishanno.

Tini misilete aana la'neemmoti misile leellishannonkehu babbaxxitino siwiilla amaxxubba qottubba masaraaxa'oonna moroda'o lawinore dolate mini giddo woyi gobba horoonsi'nannire leellishanno misillaati

tini misileno mittichu manchi duumo uddi'nohu beettu woy wedelichinna mitticho qaaqqose hanqafidhinoti qaaqqose hallisera amaxiteyooti mayi beetto hadhanni oso'litara ikkitanni noota leellishshano misileeti

Tini misileno leellishshannohu intaayiire woy angaayiire hirranniwa bunaoo lambore leellishshanno ofolte noo roduuwa woy labballi ooso leellishshanno wonbarra barcimma ikkitanna soqqantaa beetto giddonsa noota leellishshanno yaate.

tini misile leellishshannohu mannu meyaatinna labbaahu adhamate barra ikkanna kuni mannino footo kayiinsanna mitu manni milli yaanninna mitu ofolle noha leellishshanno misileeti.

Tini misileno leellishshannohu mitticho muuzichote laalcho ikkanna le"inokkitanna murate woy le"isate iillitinota ikkitinota hattenne muuze leellishshanno misileeti yaate.

Tinni misilleno itophiunnihanna sidaamu baandeera leelishanota ikkittanna sidaamu afii settikki kifile yano borro aannase amadino sidaamu afii karkulame qixxaawo gaamonni yaanoha leelishano

Tinni misille leelishanohuno sidaamu qoqowi peresidaanticha ikkinoha kalaa desta ledemoha leelishano misille babbaxiteo miidiyubbano isi huuro haadhara mulisira qolte kaentinni qaratsata gamba leeltano misille leelishano.

tini misileno leellishshanohu mitticho magansi'nanni darga magansidhanni nootanna ayyaanu giddora e'e magansidhanni illese xinbii'lite manantsire wodhite magansidhanni noota mitticho beetto leellishshanonke yaate.

tini misilla leellishshannohu lowo wedellootanna ga'labbo agarisiisanno mittichu poolichi mereeronsa noohanna mitu anga xaaxidhe mitu uurrite la'anni nooha mittunni lamu geeshshi ga'labbo agarsiissanno poolisubba hattte leellishshanno yaate.

Tini misileno gerecho qaltino wiili'lisenni ledo kiironsanni sase ikkitannori usurame kaeentinni gare noore leellishshanno misilubbaati.

Tini misile leellishshannohuno mitticho mancho saa dagachunni dagaadde xuudhitanni nootanna woroseenni heeshshi yite unuuna goshooshshanni noota leellishshanno isileeti.

Tinino biifinohanna albi waro woyiimmi hayiile sillaase beetemangiste hakkone leellishshannoha ikkanno misileeti

Tin misile leelishanohu daabo hirani mine ikana miticho mancho woy miticho mayi beeto marte daabo hidhitani pestalete qolitana addintani leelishano misileti

Tini misilanno leellishshannohu kaase godo'litara gamba yitino wedellooota uurrite noorenna ga'nitara qixaabbe noore leellishshanno misilaati.

tini misileno leellishshannohu rosiisaano rosiissannowa rosu mine ikkanna lowo rosaannono fonqolu aana noore insa insaneeha uminsa fonqolo loosidhanni nooha leellishshanno misileeti.

Kuni anninke daayenoohu bansa daayyenni ikkanna lowontanni banxannisinna lowontanni durimmatennino afamino mancho ikkanna su'masino kalaa duukamo yinannisi nassesi maarona muli barri giddo fooliishshirinota anfoommo isooti yaate

Kaayishsho kaayisi'nanni kaayiishsha woy mu'rote xawishshaati konni giddono baalu tenne la'annohu giddo heeranna lawishshaho awukaato"oo yinaari giddo leellanni no

kurino leellishshannonkehu mittichu manchi woyiimmi lamu manchi musiliimete amma'no amma'niteyoori mitticho tiivise motorenninna mitticho bokisere motorenni uurrite noore leelishshanno misileeti

kuni uduunichi magansirate kaa'lo ikkara horonsi'nani uduunicho ikkanna suuusulle ikkitara dandiitanno yine ka'neentinni gaamma aanasi yamaha yitanno biraandenni loosaminota ikkasi leellishshano misileeti

Kurino kaase godo'linara woyi kaase ga'ninara gamba yitino wedelloota leellishshanno. Kuri kaase godo'litara gamba yitino mannota woyi roduuwa leellishshawo. Kiironsanni shoole ikkitanna umonsa heeshshi assite leellishshanno.

Tini misile la'neemot lellishanonkehu Miticho doogo ikkitanna koliderete limaate Doogo ikkitanna hatteerano babbaxxino manni Babaxino wedelli meyata ikko labaaha boohartani Harantanni yannansa goshooshano darga kultanno misileet.

Kurino qototte siwiilana qototte horon'sinnani woyi dolate horon'sinnanita qototte yinani siwiilana ise qara fulitara ise murtanoha birxicho seekinara yine ka'neentini horon'sinnaniha morodaho yinanha leelishano misileti

Tini misile leellishshannonke woyi xawissannonkehu intanni hurbaate ikkanna iseno dambetenni woyi lowo geeshsha biiffinota muuze hirrara gamba assine worroonnita leellishshanno misilenkeeti yaate.

Tini misileno leellishshannohu kalaqamanna kalaqamu aana noo haqqubba lawishshaho bahiirizaafete woyi wayi gama afantanno haqqicho gamba yitinota kuri leellishshanno misileeti.

Tini misileno intaare intaarenna hirtara ofoltino mancho leellishshayo angase birre amaddeyo awukaado"oo yinannire gamba assite hirtanni noota mancho leellishshanno.

Tini misile leellishshanno mitticho misile ikkitanna lamu wee'nooti galadi mimmito amadde alegge fultanna leellishshanno misile yaate

Tini misile beetu duume shuraaawe uddirinohu kolishsho bolaale qodhinohu motore woyim hodhishshaho horonsi'nannita motore haayishshanni nooha leellishshanno misileeti yaate

Kurino leellishshannohu hawaasi quchumi gashooti woga turiizimetenna isipoortete biddishshi turiizimete maxaafa yaannoha leellishanno yaate.

Kunni mitticho qaaqonna uduunicho magansirate horoonsi'nanni uduunicho godo'lanni nooha leelishano. Suusuleo laweoreno ikkittara dandiitano yaate.

Kuri murote giddo noo mannoota leellishshanno lawishshaho badala"o lanboreno mitteenni amaddanna mannootuno kiironsanni shoole ikkitannori giddo heedhanna badalate muro leellishshanno yaate

tinino leellishshannohu misilla weessa gamba yitinota ikitanna aanansa arrishshono ubbe hoofuwa woy hashuwaho yinannirino aanasi moolinoha noota hakkonne leellishshannoreeti

Tini misileno leellishshannonkehu mitticho mine minnanni hee'noonnitanna miname goofinokkihu haqquwa calla nooha rosunna ikkadu qansooti yaannoha kuri gamba assite ka'e leellishshanno misileeti

Tini misilera leellishshannohu mitticho faayya ikkino haqqicho leellishshanna ikkitanna aanasi arrishsho ubbino woriidosi noo haayiiso giirante gooffinoha hakkoye leellishshanno misileeti yaate.

tini misile leellishshannohu kalaqamanna kalaqamu aana noo mannooti insano fiitanninna qooxeessa biifissanni noore hakkuri ganba yiino mannoota leellishshanno.

Kunino ami yinanniha maastaawoqiya woyi egenshiishsha leellishanno hakkuri aanano biinforenna kaajjadore uduunnicho amande ka'neentinni uduunnicho loonse shiqinsheemmo yitanni egensiissanno ikkitanna aana leellishshanno.

tini misileno afii borro sayiikki kifile yaanni no maxaafana gamba yiinoha leellishshannonna mittichu manchi anga kayiisino leellishhsnno misileeti yaate

Tini misileno dubbu giddo heerannoha gaxigala leellishshanno. Hakkurino gotiiichu kiironsanni lewu geeshsha martanno. Mittunni kayisse ontu lewu geeshsha iillitannore ikkitannota mitu la'anni mitu heeshshi yitinnota leellishshanno misilubbaati.

Tini misileno mittichu manchi borreessani noo richo borreessanni nootanna babbaxxitewo woraqatta gamba asse ka'eentinni la'anni noo gede leellishanno misileeti yaate loosanno biiro woyimmi gaamooti yaate

Kuni loosame goofinokki hintsaati. Mittunni shoolu daraji geeshshano loosamanni no. Babbaxxiwo loosi dirshubba aanasi no. Lawishshaho wineri xeqilaalla emmi doo babbaxxiworicho ikkiworichooti.

Tini misileno mitticho waajo bixxillaame lukkicho umose gotti assite ittara millissanni noota leelishshanno misileeti yaate

Tini xagichu mine woyi farmaase billaallinse mittu mittuyi hirranniwa ikkitanna lame roduuwi woyi lamu labballi hidhitara uurrite noorenna mitto hirara uurrinoha istoore agaraanna faarmaasete giddoonni nooha leellishshanno misileeti.

Tini misileno hodhishshu doogga Aanna ga'alabbo agarsiissannohunna mannootu gamba yite mitticho motorenna mitticho beetto mule uurranni ga'llabo agarsiisannoha poolisichaho yinnanniha leellishshanno.

tini misilenkeno leellishshannonkehu godo'litara woy kaase godo'litara gamba yitino wedella ikitanna kiironssanni lowo geeshsha martannori mitu ka'a higge la'anna mitu kawa higge la'ann noore hakkuri kaase godo'late qixxaabbe noore hakuri leellishshannonke misileeti yaate

Tini misileno dancha gede biifinoha leinnoha bunanna mitticho anga kayinni darcho amaddino anga leellishshanno misileeti.

Tini misile egenisiisannonikehu xawissanonikehu sidaamu budu geerana sidaamu budu geera fichee canibalaalate diru sooro ayaana ayirisate budu uddano uddire fulino manna leelishanno misileet

Tini misileno leellishshannohu rosu mine ikkanna rosiisaanchu rosiisanna rosaano ofolte ka'entinni mitu xaafidhara qixaabbe mitu xaafidhiwoha qolte la'awore leellishshanno misileeti.

Kuni sidaamu budu geerat budu geerat ikkitana uddidhinohuno budu uduune fiche cancbalaalate kaayyora beeqqate daggewo manootaat annuwankeet yaate amaddeeorino uduune kilaashe"oo laweore

Kunino bunu mine ikkanna mannootu woyi labballi ooso gamba yite kaeentinni buna aggannino mitu silkensa la'anni haattono godo'lite haarimmote gede assite hasaabbanni nooha ikkanna mitticho soqqantanno beetto giddonsa afantanno.

Tin misileno bunu minena intayirena angayire hiraniwa hakiichono siinao gamba asine kane biiffinse woronha leelishano bunu min misileti

Tini misileno gallanni minenna, woyi mitore sagale loosi'nanni kushiina leellishshanno hakkuri aanano lexxe korreentete seeda, korreentete horonsi'nayi haqqichono leeltanno gobba hangoyi uduunnichino hagame leellannoha leellishshanno.

Tini misileno leellishshannohu kalaqamanna kalaqamu aana afantanno muronna kalaqamu jironke leellishshanno misilla iima higge gotti woyi luphi yitino gaarra noo mirubbanna kalqe kalaqamu gara leellishshanno misileeti.

Kuri dubbo woyimmi gaaru woyiimmi ilaalu gede ikkinorichi leellishshanno. hakkuribbano hayiissubba haqqubba laweere aanasi afamannota leellishshanno.

Kunino gudumaalaho yinanniha woyimmi sidaamunniha diru soorro ayyaana fichee cambalaalla yinanniha ayirrinsanni darga ikkanna hakkiichono sidaamunnihu geerru qeexaa'lunni wonqonsanna amaxxonsa urdensa amaxxe dayinoha abiyyi dokiteri abiyyi gobba gashinohu keere harannansa leellishano yaate

Tini misileno haqqicho lowo geesha baxissannotenna caa'late injiitannota amaddino woyimmi ikkitose haqqicho uurritewo garanna caammile aanase ubbe noota leellishanno misileeti

Tin misilano leelishanohu hawasi gido afamanno baycho ikana uduune minena babaxewore intanirena anganre hiraniwa ikano yaate

Kurino sidaamu tini misile leellishshaannohuno sidaamu sidaamu budu uduunne ikkanna qolote yinanni budu uduunne uddidhe leeltanno wedelloota lame leellishshanno. Sidaamanke daggine ka'ineentinni gowaayna'e yitanno misilla leellishshanno.

Tinino ashangulliite ikkitara daandiitanno borsa amaddinota jakkiitta shurraabenna bolaale uddidhinota mannu akata labbe leeltewoota leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu buna anganniwanna buna hirranniwa amme buna agge yitanno misile leellishshannota ikkitanno

Tini misile leellshshsannohu mitticho manchono mitticho meya beetto oso'litara ikkitanni asaanbussa qoqqoreoonna ambaashshaoo lawinore, dinnicha lawinore hirtara qixxaabbe ofolte noo mancho leellishshanno.

Kuni leellishannohuno kalaqamanna kalaqamu aana woyim lolahu darinota dadhamme woyi baattote dadhantewo lamewa ikkitinota hattene irkkenete yinannita leellishshanno misileeti.

Tini misileno mannu saga'lannonna shoo'manno darga angayirino intayirino noowa goojjo woyi hattoo mini leellishanno. Mannu mittu beetti itanni no yaate. Mitte beetto kayinni harissannoti no yaate. Insa leellishshanno.

Kunino sase lowiddaanna mannoota ikkitanna mitticho meyaate mitticho kayinni qaaqqo shiimahonna motorrate ga'labbo agarsiisanno beettono ikkara dandaanno yine ka'neentinni hendanni

Kurino mitticho mini makeena korellaho yinannihanna dikki'nanni adaraashubba suuqqa babbaxxitewooti noowa leellishshanno mitticho motore no, mitichu hintsu no, jawa haqqicho noo gede leellishshanno misileeti yaate.

Tini misileno leellishshannohu ortodoksete amma'no haruunsaano lame seenne illensara maxanxare wodhinore leellishannoha ikkanna aanansa uddidhino duummaadda uddano seedate yinannita uddirinore lame seenne leellishshanno misileeti.

tini misile leellishshannohu mittichu uduunni aana aanasiinni dinnichu itate woyi hurbaaxxate horonsi'nanniha amaddino misile leellishshannonkete yaate.

Tin misile leelishanohu intanni sagale ikkitana, initanni sagale rainsikkinni intanni sagale ikkitanna, insa giddonnino hawawe yinanita hattene muro leelishano misileti woy intanta hattene hawawe misile leelishano

Kuni hawaasi rosiisaanote rosi kolleejje ikkinoha malaate leellishshanno yaate, insano rosu rosiisaano gamba yite rossannowaati yaate.

kunino mittichu manchi siiwotenni usure booto woy woraamoho yinanniha booto alba qole goshooshanni nooha isino gellajamanni hara giwanni nooha leellishshanno misileeti yaate